ŋarim ayi n tam kom zuɣu ka niraba bɛ di puuni tihi ko mi giliba ka ko shɛli ŋarim nim maa ni tamya maa nyɛ zaɣ vakaɣali ka piɛri bɛ ŋarim nim maa puuni

Bihi ʒia n zaŋ bɛ nuhi pa bɛ nyɔɣu zuɣu jɛma ka bɛ ni jɛmdi ŋɔ be bela jɛma maa puuni ni laɣiri bela bela

Bia n nyaɣa gungoŋ ʒɛya ŋmɛra o mii yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm zaɣ nuɣso o mii nyaanga so ʒɛmi ka yɛ chinchin niɛma

paɣisara ayi n-ʒe mɔɣini yino zaŋla o nuhi ayi n-tabi o shee ka yino mi zaŋ o nu' yiŋga n-tabi o shee ka zaŋ nu' yiŋga n-gbaai bia ka bɛ zaa ʒɛya n-tiri fiila

niriba ayi n-ʒi kuɣu zuɣu bɛ bela mɔɣuni ka ti' karili be bɛ nyaaŋa bɛ nyɛla doo mini paɣa ka loori piɛlli gba be paɣa maa nyaaŋa

Duu puuni ka kuɣusi biɛni ka tihi gba be duu maa puuni duu maa dikpina nyɛla zaɣa tampilim ka anfooni nima yili yili duu maa ni ka teebuli za duu maa sunsuuni.

Paɣaba n laɣam n chɛni shɛli polo bi mii zaa yɛla nyingokoriti ka bi zaa ʒi binyahri ka bobi chinchina ka piri bi kali namda nima

Duu puuni ka baanjira bɛ duu maa puuni duu maa puuni niɣilim buɣum yiliyili la duu maa ni ka duu maa dikpuna nyɛ zaɣ tampilim ka teebuli gba bɛ duu maa puuni teebuli maa ninkom nyɛla zaɣ piɛlli

Polisi nima n chiɛna bi chɛnila palli zuɣu bi mi zaa pili la zupila ka shɛba mi kpa ninkpara shɛba nyaɣi malifa nima ka salo bɛ bi yɛanga n doli ba.

Salo n laɣim m be paaki puuni ka bɛ mee gbibi bɛ paati tuuta nima ka yino yaagi o noli o mee yela liiga piɛlli bɛ galisiya pam sheba pala sariti n zaŋ binyahiri pobipobi bɛ nina polo.

Asori duu ka niriba be bɛ pam yela liiga piɛla ka dizaa nyɛ zaɣa karakara ninkura biɛni mi ka ninkura maa mee zaa pili zipilti bɛ gba yela niɛn'karakara.

Salo n laɣim zi amonkaa zuɣu ka bi shɛba mi gbubi bi tiŋgbani tuuta nima zuɣusaa ka bi shɛba mi yiɛ liiga piɛlla ka bi shɛba mi wuɣi bi nuhi zuɣusaa ka bi shɛba gbubi taŋgalimihi bi nuuni.

Asori duu ka niriba be bɛ mee sheba ʒimi ka sheba zaya ka sheba ye liiga kara kara din kom nyɛ zaɣa nuɣuso bihi gba biɛla bɛ puuni.

Bia n doya bia maa yɛla gbaŋ piɛlli o mi larimi ka yili o yina o diɛmdi mi o malila tɔisi n diɛmda bia maa sola jinjam ka di kom yɛ zaɣi vakahali ka o liiga maa mi yɛla zaɣi tampilim.

piibupiibu n niŋ ka paɣa ninkuriso zaŋdi takara ni niŋdi gban bila puuni bi shɛba pɛla foli n ziya bi mi shɛba yela liiga zihi ka shɛba mi yiɛ liiga piɛlla piɛlla

Salo n-laɣim n-ʒe yili karili shɛli gbuni bɛ mi shɛba nyɛla gbampiɛla ka shɛba nyɛ gbansabila shɛba nyaɣila baajinima ka shɛba zaŋ bɛ nuhi n-tabi bɛ shee bɛ mi shɛba kpala ninkpara.

Salo n laɣim n chɛni palli zuɣu ka loori nima gba bɛni loori nima maa zaa nyɛla zaɣi sabila ka bani chɛni maa mi yiɛ kootu nɛma bi mi kootu nɛma maa yɛla balibu balibu shɛba dini nina kom yɛla zaɣi nuɣiso ka shɛba mi di na yɛ zaɣi sabila.

Duu puuni ka niriba ayi teegi bɛ nuu n wuhiri taba bɛ zaa mee nyɛla gbampiɛla ka bɛ zaa ye kootu ka di nyɛ zaɣa sabila bɛ puuni yino kpala ninkpara.

Salo n-laɣim n-ʒiya bɛ ʒila tia ɡbunni ka sooja yiŋɡa be bɛ puuni sooja maa mi pirila namda din kom nyɛ zaɣ' taŋkpaɣu ka bɛ ni ʒi kuɣusi zuɣu maa mi nyɛla zaɣ' nuɣiso

Loori kara ayi mini mashin shɛŋa din toori tandi n bɛ boɣali ni mashin shɛli din toori tandi maa mii ningbuni kom nyɛla zaɣ dozim ka loori kara ayi maa mii ningbuni kom nyɛ zaɣ ʒiɛ ka mashin shɛli din toori tandi maa tooi tandi maa pali loori kara maa

mɔɣuni ka shɛba duhiri loori di puuni mɔɣu maa puuni yogbunsi benimi ka naan che mɔɣu maani binkɔbiri gba beni

Gbansabila n laɣim biɛni bɛ sheba ʒɛmi ka sheba mee ʒiya bɛ puuni so gbibi la bia ka bɛ puuni niriba ayi n ye nyingo koriti ka bɛ sheba mee bi ye liiga nima.

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu n chimdi boofurooto o zaŋla chɛrigi yaai shɛŋa o luɣuli zuɣu piɛɣu biɛni mi ka o nyaanga niraba ata ʒila dinni bia biɛni mi ka Paɣaba ayi gba biɛni paɣa yino gbubila bia

Niriba nima n bɛ polo ni n chana bi shɛba vɔri la bi baaji nima maa ka shɛba mi gbubi baaji nima maa bi mi zaa nyɛla gbanpiɛla n chana ka ziliji nim bɛ bin bɛ shɛli polo maa.

salo n laɣim mbɛ diɛma diɛmbu shɛɛ bi shɛba yela chinchini nɛma ka zɛya nimi pam nyɛla paɣaba ka dabba gba gabi bi puuni gbaŋ piɛla bɛni mi ka gbaŋ sabila gba biɛni.

Bihi mini ninkura n laɣim n ʒiya bi zaa dirimi shaba malila diriti n dira ka shaba mii mali bi nuhi n dira ka bi so la ka nyili o nyina

Paɣ' so n-ʒi o shitɔɣu puuni paɣa maa bɔbila bɔbiga ka ye chinchini nɛma ka o ni kɔhiri binyɛra shɛŋa maa mi mali kom balibubalibu

paɣiba ayi n-laɣim n-ʒe shitɔɣu puuni bɛ mi bɔbila bɔbi' sabilasabila ka bɔbi chinchina ka binwalawala be bɛn be shɛli polo maa

Niriba anu n laɣim n chena bihi maa nyɛla niriba ata ka ninkurigu yino biɛni ka paɣasarili gba pahi bɛ puuni bɛ zaa yela chinchin niɛma ka kobiaɣu be bɛ luɣuli polo.

Loori n saɣim n ʒɛ palli zuɣu ka niriba laɣim n yuuni li ban laɣim maa mee bɛ sheba yela liiga piɛla ka sheba mee so jinjiɛm nuɣuso ka sheba mee gbibi tangalimia nima ka sheba mee chena ka sheba zaya.